Unene haalushe to adha iimeno ayihe hayi mene mombuga opuna owala ike iimeno mbyoka hayi vulu okumena mombuga ngaashi omuti ngoka hagu ithanwa oWelwitchia.

Oongeleka miilongo yi ili noyi ili ohadhi tungwa nawa lela dhili pondando lela yili nawa dhafa ike ngaashi omatungo gaanambelelwa gi ili nogi ili, oshoka ongeleka oyo ya simana.

Uuna aantu taya kunu iimeno yawo, uuna aantu ya pulula aantu ohaa tula mo nee ominino dhoka dheenda moondjila dhiimpungu dhoka tadhi fala omeya nenge tadhi ningi hadhi tekele iimpungu mbika opo iimeno yimene nawa.

Uuna aantu ya kuna iimeno yawo momapya gi ili nogi ili, aantu ohaa tula oopayipi dheenda mepya dhoka hadhi tekele iimeno mbika, opo iimeno yawo yi mone omeya ga gwana nawa.

Uuna aanafaalama ya kunu iimeno yawo ohaya fulu omunino nenge elambo ndoka haya tulamo omunino ngoka tagu ningi tagu tekele iimeno yawo opo yimone omeya ga gwana.

Oohi yoshiwambo ohayi thinwa omayi taga thininwa mokayaha okuza mepunda lohi opo yavule okukatula omayi ngano momeya opo ga vule okuka etapo oohi ooshona.

Unene ngele puna omuloka ogundji iimeno ohayi kala yili momeya mono tayi vulu no kusa komeya oshoka omeya ogendji nayi shoka tashi vulu eku etitha opo iimeno yi sepo komeya.

Aatalelipo yaza kiilongo yi ili noyi ili ohaya ende mombuga nomahauto ngoka taya vulu okumonako nawa uuna yeli mohauto moka opo ya vule okutala iinima mbyoka yili mombuga.

Uuna wa hala okutekula oondjuhwa dhoye dhoku vala omayi opo wushiwe wulandithe oho ningi oshikuku shoye shagwana nawa oondjuhwa dhoye hoka oko hodhi pele iikulya nomeya. Ashike iikulya mbyoka todhi pe nayi kale hayi vulu nenge hayi wathele oondjuhwa dhoye opo dhi vale omayi ga gwana ngoye wu wape wulandithe nawa.

Oondudundu nomiti dhoka dhili miitopolwa yimwe ngaashi; mOvenduka nenge miitopolwa yimwe moka muna eendundu dhoka dha etwapo keshito lyaKalunga.

Methano muka otamu u like, aakwashigwana ya za kiilongo yi ili noyi ili, yeya oku talela po, ya tale oondundu ndika dho ntumba, ndhoka dhili moshilongo shoka sho ntumba.

Uuna omvula ya loka nawa aanafaalama oha ya pululitha omapya gawo, opo ya vule oku kuna iimeno yawo, opo ya vule oku teya mosha uuna ya kuna.

Uuna omvula ya loko uunona mbu uushona naambu wuli pokati ohawu yi moondombe wuka kwate uuvolovolo mboka wa valwa komafuma ngoka omanene opo ya vule oku kadhana.

Aanafaalama yamwe ihaya kunu iimeno ohaya landa ike iimeno ya koka nale opo ya vule ye keyi tsike pomahala gayo mpoka ya hala oshikunino shayo tashi kala.

Pethimbo lyuuyuni mbwiya wonale sho kaa kwali ku na iiyenditho nenge iihauto, aantu oya li haya longitha oonkambe nenge oondoongi opo ya vule okuya pomahala gi ili nogi ili.

Momeya nenge mefuta ohamu kala mu na oohi dhi ili nodhi ili, moka hamu kala mu na omaludhi goohi ogendji, shoka hashi etitha uuna aantu taya kwata oohi momeya ya kwate oohi dhi ili nodhi ili.

Ehala mpaka ehala lyokwiinyanyudha lyeimweneneno lyomuntu wu li nomuntu goye wa hala wu kuuve po ombepo mu kiiyuvithe nawa. Ehala ndika otali adhika nee mombuga.

Uuna aantu ya teya iilya yawo momapya e taya ka tsa iilya mbyoka ya teya , aantu ohaya ningi nduno iikwiila opo ya lole oshipe shoka ya mono mo momvula ndjoka ya longa.

Efano ota li ulike elilo. Elilo ndjono lya tulwa oshimbombo. Elilo olya tungikika.

Opu na iimeno yimwe mbyoka hayi mene kombanda yoondundu nenge hayi mene koondundu. Aantu yamwe ohayi zi komalukalwa gi ili nogi ili, opo ya ye komahala hoka ku na oondundu, opo ya vule oku ka tala iimeno mbyoka ya pumba moshilongo.

Methano muka Ota mu Monika edhila ndoka hali nyanga nenge ha Lili iikulya yomefu yomomeya ngaashi eeshi, uunamwenyo mboka hawu kala momeya.

Ethimbo lyoohi, aantu ohaya tula oonete dhayo puunala nenge muunala womeya, opo yavule okumeta oohi. Yamwe ohaya mete oohi opo yekedhi lye, nenge yedhi landithe.

Uuna aantu ya kuna omatama, aantu opo ya mone kutya omatama ngano ofa adha noku tonwako onge uuna omatama ga tiligana, shoka hashi etitha aantu opo ya toneko owala omatama nga ga tiligane oshoka ogo ga adha.

Ngele omvula yaloko, momeya ohamu mene omiti dhimwe hadhi ithanwa omavo, ngoka haga liwa kiinamwenyo nenge kaantu, opo yakuthepo ondjala.

Uuna omvula yaloka unene, nenge efundja lyeya, shoka hashi etitha aantu opo yavule okukwata oohi moondombe. Aantu ohaya kwata nduno oohii noonete momeya.

Omithigululwakalo odha simana, muuyuni wo paife aantu ohaya gongala shi ikolelela ko mithigululwakalo dhi ili nodhi ili. Mpoka taya kuthathana po taya ningi omainyanyudho gi ili nogi ili

Moondundu omo hamu kala omiti dhomaludhi gi ili nogi ili mo ohamu monika woo omayendo gaantu mboka yasila moondundu.

Momagumbo goshinane ohaga tungwa gena ondunda ndjoka yoku kutumba uuna aantu tali uuyalelo nenge omwiha noshowo aayenda.

Oondjuhwa ngele owedhi tula muushipe wawo, keshe dhimwe odhili muukololo, wewu topola nawa tadhi vulu okuuva ombepo, ohashikala oshipu kundho opo dhi shiwe dhikoke nawa, dho dhi vale omayi nuupu.

Oondjuhwa oyo oshinamwenyo mbyoka hayi kongo iikulya yawo miiyagaya una inadhi pewa iikulya komuntu ngoka tedhi tekula

Uuna aantu ya kwata oohi momeya nenge ya ka neta oohi, uuna ya kwata uuhi mbono uushona ohawu kuthwa mo tawu ka tulwa omeya gi ili, wi ilile owo awuke.

Uuna aantu ya kuna iimeno yawo, inhe kapu na omvula ndjoka tayi vulu okutekela iimeno, aantu ohaya kutha uupaipi wa za mpoka pu na omeya, opo ya vule okutekela iimeno yawo.

MEtosha omu na iinamwenyo yi ili noyi ili ngaashi Oonkoshi, Oondjamba, Oonduli niinamwenyo oyindji mbyoka yili me Etosha moka hayi nyangele mEtosha, yimwe ohayili iinamwenyo iikwawo yimwe ohayi li omwiidhi nosho wo iinima oyindji.

Oondjuhwa ngele wedhi pe iikulya ya gwana nawa, nenge ndi tye hodhi sile oshimpwiyu nawa ngaashi okulya omatanga, otadhi ku valele omayi ogendji ga gwana nawa moka to vulu okumona mo iiyemo yokwiikwathela.

Mpano ota pu monika ndiwete kutya aanafaalama taya opaleke ndiwete kutya otaya yogo iikwamboga yawo shaashi oya fa ota ya opaleke oogreenpaper

Methano muka otamu monika onduli tayi nu yili pehala mpoka hapu kala iinamwenyo yi ili noyi ili mbyoka hayi etitha aakwashigwana ya za kiilongo yi ili noyi ili ye ye ya tale iinamwenyo mbika

Mpano otapu monika omatama ga pakelwa nawa mii crate shi ikwatelela kutya ngano ogapya shi thike peni, ogapya shinene, ogapya gafa geli omagongwa nenge ogapya pokati.

Aatalelipo mboka ya za komahala gi ili nogi ili, uuna taya ka talela po pomahala ngoka ge na iinamwenyo ngaashi Etosha, ohaya ende niitukutuku yawo, opo ya vule oku enda kehe mpoka ya hala.

Konyala una aantu ongula onene taya penduka momagumbo ohapu tulwa otee mpoka aantu haya nuu otee ongula onene oshoka olyo ethimbo ndyoka haa ku kala kuna uutalala unene.

Omungome ohagu ningwa nuusila womahangu, momungombe ohagu vulu oku ningwa mwa tulwa omahuku opo gukale gwatowala nawa. Omungome ohagu gandja oonkondo kolutu opo wuvule oku longa iilonga ya yolokathana.

Uuna to adha omvula yaloka lela tashi etitha oondombe dhi kale dha udha omeya, aantu oha ya landa oonete dhawo nenge oondjolo opo ya vule oku kedhi tula momeya opo ya kwate oohi dhawo

Oongandu odho iinamwenyo yimwe mbyoka hayi kala momeya ya nika oshiponga noonkondo. Shika hashi etitha omathimbo gamwe aantu mboka haya yi momeya haya vulu okulika po koongandu uuna ya ya momeya.

Omatama ogasimana lela naashoka ohashi etitha aantu oyendji opo yakune omatama, oshoka omatama oga pumbiwa oshoka ogena iitungithi yina oonkondo.

MEtosha National Park omuna aantu mboka haya tonatele iinamwenyo opo uuna aatalelipo mboka hayeya mEtosha National Park yeye yatalelepo, ohaya silwa nokukwatelwa komeho .

Methano otamu monika ngaa nee moshingilisa ohaku tio(Green House) mono hamu pu hamu kala ngaa nee hamu kunwa iimeno. Nomeesha otamu ulike mwafa tamuzi omeya ndiwete kutya otaga shasha uumeno mbu wuli meni.

Elundu olyo ehala hali kala lya ziza nawa, moka hamu kala mu na oondundu hoka haku kala kwa mena omiti dha yooloka, ihe ihamu vulu okutungwa omagumbo.

Otu na wo omaludhi ogendji gokutekela iimeno moNamibia. Aantu yamwe ohaya longitha omukalo gokutekela iimeno nomunino, ndjoka yi na owala uumbululu wu ukilila pomidhi nenge pekota lyoshimeno.

Aantu ohaningi uundjila wawo woku enda miiheke oshoka kayehole oku enda miihwa moka mwathita ,ohashi etitha opo yaninge uundjila mboka haya la ndula uuna taya ende.

MEtosha otamu adhika iinamwenyo yi ili noyi ili ngaashi oondjamba, uumenye nosho wo oonkoshi niinamwenyo yimwe yi ili noyi ili, mbyoka hayi kala yi li mEtosha tayi yanga.

Opena iinamwenyo mbyoka hayi etitha aantu yaza kiilongo yi ili noyi ili opo yeye ya tale iinamwenyo mbika. Shoka hashi etitha eliko lyoshilongo moka muna iinamwenyo mbika liye pombanda.

Aantu ohaya te kula omakalakuni. Ta yega tula mondunda, moka haga kala taga pewa iikulya opo ga vule okulya sigo taga ondoka, opo ya vule oku gadhipaga, taye galanditha po onga onyama.

Uuna omilonga nenge oondombe dhu udha omeya, oto adha aantu yatopola, kehe gumwe ena ehala lye moondombe moka aantu haya tekula oohi dhawo.

Uuna omvula ya loka nawa, uuna oondombe dha udha omeya, uuna oohi dheya moondombe aantu ohaya landa nduno oondjolo dha wo nenge oonete, opo aantu ya vule oku kwata oohi dha wo momeya.

Oopate dhimwe ngaashi koSwakopo noMbaye odhe enda pooha dhefuta, uuna aantu mboka haya hingi oohauto dhawo taya yi koMbaye nenge koSwakopo ohaya vulu okuhinga ye wete efuta lili kooha dhawo.

Oshili sha simana ngele owa gongele evi lyoye melandulathano nenge wu ninge oofoola ngoye todhi topola pokati nuupayipi womeya opo shi toka kuna mo iimino yoye yika mene mbala.

Shika ongulu moka mu na aanasikola ya tala komulongi te ya longo ye li mongulu yosikola moka haya longelwa moka haya mono enongelo lyawo.

Uuna aantu kaayena iimaliwa, nenge kaayena omweelelo momagumbo gawo, ohayayi nduno momatale nenge muundama, tayayi mo noonete opo yakwate oohi dhawo.

Olusheno olwa simana noonkono oshoka olo halu shilipaleke omalamba ngoka geli mo magumbo nenge mo mapaandaanda opo ga teme oshoka uusiku ohaku kala kwa luudha noonkondo, opo aantu ya moneko.

Opu na omaludhi guudhila ngoka haga tilika kaantu ngaashi omahwiyu. Omahwiyu ogo uudhila mboka hawu tilikwa kaantu oshoka aantu oye na eitaalo kutya omahwiyu ogaalodhi.

Kehe moshilongo shetu kamu na sha we omahala ga gwana. Aantu paife ohaya tungu omagumbo gawo koondundu hoka taya ningi nawa, opo ya mone omahala, opo ya tunge omagumbo gawo nomalukalwa gawo gokukala noofamili dhawo.

Pethimbo ndiya lyonale aantu ka kwali lela ye na oohauto oshoka oohauto ethimbo ndiya lyookuku ethimbo ndiya lyonale oohauto kwali dhi na ondilo shi vulithe pethimbo lyongaashingeyi ndyoka aantu oyendji taya vulu okulanda oohauto dhawo.

Aantu ohaya kwata oohi noonete oonene moondombe moka oonete ndhika hadhi vulu okukwata oohi ndhoka oonene noohi ndhoka ooshona opo ya vule okukateleka komagumbo gawo.

Uuna omvula ya loka lela ya gwana, oondundu ohadhi kala dha ziza nawa oshoka omvula oya loka lela unene, shoka hashi etitha oondundu dhi kale dha ziza nawa.

Aakadhona yaali, osho wo omumati a dhikama pesiga lyoku yotha onyama. Endini olyi na oshisikilo oshitokele lyo etiligane, ohali kaleke iikunwa opo yi kale ya talala. Aantu oyeli kohi yomuzile dhomiti.

Omvula ngele ya loka nawa omapya ga tuta nawa. Aantu ohaya kutha omambakumbaku ya lime opo ya vule okukuna iilya, nomapungu ya mone iikulya yawo ngele ya pi.

Oshili sha simana okukonga ehala lyoye lyi imwenenena opo wutale amusha sho tali kapa oyana tokala weli talela kombanda yomeya .ngele owu uvite uutalala omunino opo guli opo guku etele uupyu ngoye to idhengemo mokunwa no muundjembele woye

Uuna evi lyamono omeya ga gwana, nenge uuna aantu yamona omuloka gwa gwana, ohaya pulula nomambakumbaku, taya pulula momapya gawo, uuna yahala okukuna iimeno yawo.

Mpano otapu monika ooshako dhimwe dhina omakunde, omakunde omalumentu. Dhimwe odhi na omakunde omakulukadhi. Dhimwe odhi na iilyalyaka, na mu dhimwe omuna omapundu.

Uuna omvula yaloko aanafalama ohaya ithana embakumbaku opo liye lyipulule mepya opo lyininge oofola opo aanafalama yavule okukuna iimeno yawo.

Aantu yamwe oyena oombila dhili momalundu moka ethimbo limwe oyo yati yoyene ya dhigako elako kutya oko naya fumbikwe manka inaya kalikola oombeke ano ngashi kwati elaka lyomusi ihali tagalukwa aantu ohaya landula shoka yalombwelele kunakusa manka ali momwenyo.

Uuna omvula yaloka , aakwashigwana ohaya pululitha omapya gawo opo yavule okukuna iimeno yawo ngaashi iilya, omapungu , omakunde noshowoo omatanga.

Ethimbo lyokwenye omiti ohadhi kala dha kukuta, ano omafo ohaga kala inaaga ziza we nomwiidhi melundu ohagu kala gwa shungala nenge gwa pela kaagu na we oonkondo, oshoka omvula kayi ko.

Konyala kiilongo yi ili noyi ili muuyuni muno ohamu adhikwa oondundu ndhoka dhili pomahala gi ili nogi ili. Nongaashi moNamibia oondundu konyala ohadhi adhikwa mOvenduka nenge

Otuna omaludhi giiyamakuti oyindji moNamibia. Iiyamakuti mbika ohayi adhika unene mEtosha lyaNamibia moka hamu ya aatalelipo yaza kiilongo yiili noyi ili. Ngaashi nana tamu monika megano muka oondjamba dhili mbali noshowo oonduli dha gama kombinga hwii.

Mefano otamu monika oongandu dhili mbali dhili ngaa komutunda hu tuwete kutya odha zamo ngaa nee momeya dheya oku ontela okaantenya kosha ngaa dhomeya komutunda ho.

Mpaka otapu monika ehala lyokwiinyanyudha , moka hamu ya aatalelipo, toya po nando naanegumbo yoye nenge nakaume koye kopaihole tamu kala nduno mwa kuutumba nduno pehala mpoka, ne tamu nu mo wo muumeya uutalala, ne manga mwa tala eshito lyomuwa.

Uuna aantu ya hala oku opaleka omahala gawo opo yavule okulonga, aantu oha ya opaleka omahala gawo nomambakumbaku ngoka taga yeleke omahala ngoka gapumbwa okulonga.

Uuna aantu to adha yateleka uulalelo nenge omwiha. Aantu oyehole okulya iimbombo nomweelelo shampa yamana okulya oyehole okunwa shampa yamana okulya opo iikulya yikuluke nawa.

Aanafaalama ohaya tekula oongombe dhili nodhili. Dhimwe ohadhi tekulilwa omolwa onyama. Yimwe ohadhi tekulwa opo dhikandwe opo dhize omahini ngoka gasimana kuunona uushona nokaakulupe.

Uuna aantu taya tekula oohi, ohaya tula omaludhi ogendji nga giifa mondombe yimwe, taya tula mondombe onkwawo omaludhi goohi onga giifa. Otaya vulu okutula oohi inaa dhi ifa dhili pamwe.

MEtosha omuna iinamwenyo yiili noyiili ngaashi, oompinda nenge oonkoshi noondjamba. Shika ohashi etitha aantu yaze kiilongo yiili noyiili nenge pomahala giili nogiili opo yeye yatale iinamwenyo mbika.

Aatalelipo ohaya ende niipundi yawo nuutaafula wawo mpoka taya vulu okukuutumba uuna ya ka talela po omahala gontumba. Aatalelipo mbano ohaya ende noohauto dhawo taya ende taya talele po oondundu nomahala gi ili nogi ili.

Pethimbo lyuupyu uuna kuna uupyu aantu ohaya yi nee pomahala mpoka puna omeya gokuyoga. Aantu ohaya futu opo ya ka yoge pehala ndyoka lyontumba.

Kehe momudhingoloko moka hamu tekulwa iinamwenyo opuna aantu mboka haya sile iinamwenyo oshimpwiyu haye yi pe okulya nenge haya tala ngele iinamwenyo otayi ehama nenge itayi ehama.

Eshito lya tate Kalunga inali ifa, oshoka pomidhingoloko dhimwe opu na omamanya noondundu. Komidhingoloko hoka ku na oondundu ohaku vulu okumena iimeno yi ili noyi ili.

Opuna omahala gamwe geli melundu moka twaadha mo omamanya gafa gagongelwa kaantu, ashike eshito owala, osho owala Tate Kalunga ega shita ngawo. Ohaga kala omawanawa okutala unene tuu kaatalelipo.

Omuti go! Nara oha gu mene mombuga ngoka ha gu vulu okukala ina gu sa nande inagu mona omeya uule womasiku nande ge li ethele limwe.

Iinimwenyo yo meEtosha oya simana noonkondo oshoka ohayi etitha aataleli po yaza kondje yiilongo yi ili noyi ili, opo ye ye ya talele po iinamwenyo mbika ngaashi, oonkoshi, oondjamba noonduli noshowo iinamwenyo oyindji mbyoka hayi kala meEtosha.

Aantu paife oye hole oku Kuna oomboga, momapya gawo opo ya vule okumona sha shokulya, nenge opo ya vule oku yi landitha ngele yaadha.

Omahala muuyuni otaga ende taga kana po. Oshoka shika otashi etitha nduno aantu opo ya tunge omagumbo gawo koondundu.

Aantu yopaife ohayi ikwathele oshowo oku kwathela aakwanezimo yawo moku eta po iikunino etaya kunu iimeno yi ili noyi ili, opo ya vule oku mona mo iimaliwa.

Mefuta ohamu kala muna omakuthikuthi omanene shoka hashi etitha unene pena ethimbo twaadha efuta lina omakuthikuthi omanene, nethimbo limwe otwaadha lina omakuthikuthi omashona.

Mongashingeyi omatale ohaga kala ga pewa omadhina kutya ndino etale lyotango, etiyali, etitatu, etine. Ndika etale etine, moka mu na oohi ndhoka tadhi vulu okukwatwa mo.

Uuna aanafalama yakunu oomboga dhawo miikunino yawo ohaya tula uumunino weenda walamba iimpungu moka mwakunwa omboga. Kehe lomboga ohapu kala puna okambululu hoka takazi omeya. Shino ohashi etitha opo omboga yi kale hayi tekelwa kehe ethimbo.

Aanafaalama oyendji mboka haya tekula iikwamawawa , ohaya tula iikwamawawa yawo moondhalate nenge moongumbu opo yigamene iikwamawawa yawo opo kamuye iinamwenyo mbyoka tayi vulu okuyi lyapo.

Oshikwiila oshinima shasimana ngele tashiya kaawambo oshoka, ogo gwakala hagu liwa methimbo lyetu lyookuku yonale, unene tu kaantu ngele ta ya yi kenongelo nenge manga inaya kalonga sha. Osha kala shasimanekwa omukiintu kehe okwali shuuthwa opo ngele atsu aninge oshikwiila.

Aanasikola uuna ya ya kenongelo ohaya kala moongulu dhawo moka haya longelwa moka haya kala ya taalela komeho hoka kuna omulongi ngoka teya longo, opo ya vule oku pwiikina noku tala shoka omulongi ta longo nenge ta shanga koshipelende.

Uuna aamati yeli pomukunda. Aamati ohaya yi muukongo, haya yi momithitu taya ka konga uulimba, nenge taya ka konga iinamwenyo. Eetaye yi dhipaga opo ya fale komagumbo, opo ye keyi lyepo.

Uuna aantu haya kunu iimeno yawo. Aantu ohaya kunu iimeno yawo . Yamwe otaya kunu iimeno yakunwa mevi. Yimwe ohayi kunwa momeya opo ya vule oku tala kutya iimeno mbino otayi vulu okumenena nawa peni.

Aantu yamwe yaza kiilongo yili noyili nenge moondolopa dhili nodhili ohayayi kombunga opo yakatalelepo, yakatale nkene ombuga yili nkene iinamwenyo yili mombuga nenge yakatele iimeno mbyono hayi mene mombuga.

Uuna we ekelehi sha mefuta nenge mwasile shaa iha li pitike nande osha shomwaa mbyoka shi kale momeya. Ayihe mbika ohayi umbilwa kooha dhefuta, oshoka ihal i pitike nando iinima ka yi na omwenyo yi kale mulyo.

Aanafalama mboka ya kotoka ohaya kunu iimeno yimwe ohayi kunwa mevi yimwe ohayi kunwa momeya opo ya tale kutya oshimeno shino shontumba ohashi mene nawa momeya nenge ohashi mene nawa mevi

Oondjuhwa ohadhi tekulwa oshoka dhimwe ohadhi tekulilwa omo lwa omayi ngoka hadhi vala. Omayi ngoka ga simana ngoka taga vulu oku landithwa opo aantu ya mone mo oshimaliwa shontumba .

Aantu oyendji oyehole okukuna oomboga una toadha omvula yaloka nenge una omuntu ahala okueta po oshikunino she, aantu oyendji ohaya kunu omboga oshoka omboga oyiholike unene kaantu.

Mpano otapuulikwa ngaa uushitwe, ano oondundu nomulonga ngaa ne ngono gweenda pokati koondundu nuushwa wuli pooha dhomulonga mpaka naapeya.

Aanafaalama mboka yena ontseyo nkene aantu haya tekele iimeno yawo miikunino yawo ohaya tula ominino dheenda moondjila dhina omeya dho tadhi tsuwa uumbululu opo dhivule okutekela iimeno miikunino yawo.

Konga okahala koye okawanawa opo wu uve po ombepo ngoye wudhenge po uupyakadhi wopamadhiladhilo. Ngele owu uvite uupyu oto vulu oku idhenga momeya goye eto mbwidi shika otashiku etele evuululuko lyokomwenyo nolyo kolutu.

Opuna iinamwenyo yimwe mbyoka yihole paantu nenge yihole okukala naantu, mpoka to adha aantu taya sile oshimpwiyu iinamwenyo mbyoka nenge taye yi takamitha.

Aantu oyendji payife ohaya tekula oondjuhwa, opo ya vule okulanditha onyama ya mone mo iimaliwa yoku hupitha aakwanezimo nuunona.

Uuna omvula ya loka ya gwana aantu ohaya eta po iikunino yawo haya kunu iimeno yi ili noyi ili opo ya vule okukala yena iikunino yawo. Yamwe ohaya kunu iikunino yina owala omatama, oonyanga nenge omboga.

Ontsa oyo ondhila ndjoka ya simanekwa moNamibia omolwa uukwatya wayo mboka wa pumba. Mboka owo nduno kutya ohayi mono kokule yo ohayi hili aatalelipo oyendji opo yeye ya tale okadhila hoka kena uukwatya wa pumba. Ohayi adhika mokuti moka omo yi hole oku kala unene.

Aantu ngele ya teleke iithima mOshiwambo, ngele oshithima sha telekwa ohashi tapelwa poshililo mpoka aantu ngele taya ka lila opo haya kutha ngele taali uulalelo nenge omwiha gwawo.

Momikunda nenge momahala gamwe gi ili nogi ili oto adha muna oondombe odhindji dhoka hashi etitha opo oondombe dhi lukwe omadhina nenge putulwe oka palakata hoka ka shangwa edhina lyondombe ndjoka.

Uuna aanafaalama taa kunu iimeno yawo, uuna iimeno yawo ya mene ohaa tula uupaipi moka hamwee nde omeya moka hawu tulwa moondjila moka mwa kunwa opo wu vule oku tekela iimeno mbika.

Uuna omvula ya loka, iimeno ohayi zizi nawa oshoka oya mona omeya ga gwana, ngo taga etitha opo yi kale ya ziza nawa.

Uuna to adha efundja lyeya pehala ndoka lyontumba, omatale ohaga udha lela sigo okomitse. Oohi ohadhi tameke oku ende dhuuka momatale moka, shoka hashi etitha aantu yakwate oohi.

Aantu ohaya longo uuna omvula ya loko, uuna wadha omvula onene, ya loka ya gwana, evi lya gwanena lela omeya. Aantu ohaya kunu iilya, omakunde, nomapungu.

Uuna aantu taya kwata oohi ohaya kwata noonete nenge nuungwiyu mboka hawu kwata oohi, ta tula okangwiyu momeya ndele tayi kombanda yomeya opo a vule okukuthamo oohi dhoka a kwata.

Aasamane oyendji monale okwali yena uutati mboka haya yi nawo momakutu opo yaka konge oomwelelo dhawo momakuti.

Pashiwambo uuna aantu ye na oshituthi shontumba ngaashi ohango, ezaleko lyonyoka lyokanona, aantu ohaya hanga omalovu ngoka haga ka nuwa poshituthi mpoka.

Oongombe ohadhi ikalekelwa moka hadhi pelwa mo okulya. Opo kaadhi kalye pomahala gi ili nogi ili. Oshoka otadhi vulu okukwatwa komikithi dhi ili nodhi ili ngele odha li dha topoka.

Okukuna iimeno mevi lyomamanya oshiwanawa sho oshiwinayi kombinga yimwe oshoka ethimbo limwe iimeno otayi vulu iku koka nawa eto yili. Omanga pompito yimwe otayi vulu okusapo.

Aantu yamwe ohaya kwata oohi taya kutha komadhiya gi ili nogi ili, opo yavule oku katekula oohi ndhika tayedhi tula muudhiya mboka wuli momudhingoloko dhawo opo yavule oku dhi tekula.

Uuna mepya mwapululwa ndele aantu taya kunu iimeno yawo moondjila dhoofola ohamu tulwa uunino womeya mboka hawu tekele iimeno opo yimene nawa nenge opo yi koke nawa.

Oondjuhwa ohadhi pewa iikulya nomeya gokunwa mpoka iikulya hayi umbilwa pevi, opo oondjuhwa dhi konge iikukya yawo mbyoka yuumbilwa pevi, opo dhi vule okulya.

Oshana shomeya omeya mwamena oombungu oshowo omavo gashenek geli kooha nooha.

Uuna aantu ya kuna iimeno yawo ndele omvula tayi loko onene nenge omeya ga napa mepya ogendji, shika otashi vulu okweeta iimeno opo yise oshoka omeya ogendji otashi etitha iimeno opo yo ole.

Uuna twaadha omvula yaloka koondundu ohaku mene iimeno yi ili no yi ili ngaashi oomwiidhi. Iimeno yi ili noyi ili mboka hayi mene koondundu, mbyoka hashi yeetitha opo ku kale ku na iinamwenyo mbyoka hayi li omwiidhi nenge iimeno mbyoka ya mena koondundu.

Unene aakadhona oyo yeshi oku kwata oohi momadhiya. Oohi ohadhi kwatwa noonete tadhi tulwa momadhiya nenge aantu taya ningi iityololo mbyoka hayi kwata oohi momeya.

Ongaashi pethimbo ndika lyopaife iilonga ya pumba, aantu ohaya kambadhala ya ninge aanafaalama nenge aantu mboka haya kunu iimeno yawo, opo yi imonene mo iipalutha ya kwathele omazimo gawo.

Ethimbo lyopaife uuyuni owa huma komeho ,aantu paife ihaya longo we koonyala mboka yena iimaliwa taa vulu owala okulima momapya gawo taa longitha okashina kontumba.

Iimeno oha yi kunwa mathimbo gamwe kaanafaalama, nenge kaantu mboka haya kunu iimeno meengulu moka iimeno ta yi vulu oku menena opo yi ivule.

Iimeno ngele oya kunwa yili melandulathano otashi kala oshipu opo omuntu atekele nuupu ,itashimu pula we ethimbo eleka, ye ota vulu okuyi manako ethimbo limwe